Aantu yamwe ohaya landa iihatu yawo unene tuu mbyoka iinene yina omakoto. Iihauto mbika oahyi vulu okulandwa noombanga, uuna omuntu apewa oshimaliwa. Iihauto mbika iiwanawa oshoka ohayi humbata aantu oyendji osho wo oondongelwa dhawo.

Moositola ohamu kala iinima yi ili noyi ili, moka mwa kwatelwa oongaku. Aantu, aakuluntu nuunona, oomeme nootate, ohayayi koositola yekii kongele iinima yawo. Oongaku ohadhiya moonomola dhayooloka.

Ombanga yotango yopashigwana oyina uukalata wili no wili, shi kolelela kiimaliwa mbyoka omuntu ha mono nenge nditye mbyoka ha tula koka kalata ke, oyena uukalata uuludhe moka owo wa shigako, waantu mboka yena iimaliwa lela.

Mondunda moka hamu tulwa aayenda ngele yeya oku talelapo oha mu kala mwatulwa iipundi ya yalwa nawa oshowo oshitafula tashi nonika nawa mo ka muna otsi oku thikila aayenda.

Iimaliwa ohayi ningitha aantu iinima oyindji. Opu na yamwe haya longele iimaliwa yawo pauyuuki, po opu na yamwe haya ka ninga iinima mbyoka yi indikwa, ihe iimaliwa kayi na olwaala ayihe oya faathana owala.

Uuna holongitha oombanga dho ntumba, otaya vulu ye kupe omukuli, wu kalande iikwa malusheno yoye ngaashi oongodhi dho pa shinanena nosho wo omambako, to futu owala kondungu yoonyala. Ta lela po oshitayi sho mbaanga shili po pepi na ngoye wu ka pewe uuyele wiihwapo.

Opuna omahala gamwe omanene ga tungwa ge vule omagumbo omahala ngano ohagi ithanwa omalandithilo. Momahala mono omuna oositola dhi ili nodhi ili dhi vulithe pundatu nenge ooshona. Moostola moka ohamu landwa iinima ya yooloka omuna omalupanda mo omuna wo uushina woku nana iimaliwa.

Aakulupe yamwe miilongo yimwe po ohaya kwata openzela, haya pewa iimaliwa ke pangelo. Yamwe ohaya kwa tele peke, epupa ta liya kuyo, omanga yamwe oha yayi po kakende opo ya ka pewe iimaliwa yawo.

Oondjo kadhi shi oshinima oshaanawa unene tuu ngele omuntu edhiigilile. Oondjo ongele omuntu to kiindila oshimaliwa komuntu omukwawo opo wuye wu shi ete ethimbo limwe oho vulu okukala wa gwedhelwako iimaliwa kwaa mbyoka wiindila ethimbo limwe ohoyi eta ngaa yi thike pwaa mbyoka wa pewa.

Opuna aantu yamwe mboka ya pumbwa iikwathitholongo momagumbo moka mwa kwatelwa iikulya, uukopi , iiyaha niikutu, onkene aantu yamwe ohaya gandja iinima mbyoka itaa longitha kehala lyontumba opo yika thikithwe kwaamboka yeyi pumbwa.

Otovulu okwiisindanena oshimaliwa shithike N$1000 mbyono tayiyi yuukilila kelongo lyokanona koye uuna tolongitha ombaanga yaVenduka. Inda wuka puke omauyelele gagwedhwapo nena Opo okanona koye kakale kena elongo lyafutilwa nale.

Uuna omuntu ena ohauto e yihala yili mostola, ota vulu okuya kombaanga metitano kehe nolyomakaya opo a ka pewe omukuli, a wa pe a lande ohauto ndjoka a hala. Ombaanga ndjino oyo nee ombaanga yaVenduka.

Momagumbo gaantu yamwe mboka ye na iimaliwa oyindji omu na omahala gokuuhala nenge gokulila omwiha. Omahala ngano ohaga kala ge na iipundi yomatyofa oshowo uutafula mbono to vulu okuntenteka iikulya yoye nenge iifo yoye uuna to lesha.

Otuli muuyuni wa keheshimwe tashi matuka kiimaliwa. Olusheno oluna oondilo ihe olwa pumbiwa kaantu. Aantu yamwe mboka ya kotoka ohay ilandele olusheno lwawo lo ketango, opo ya haa kale taya futafuta omalusheno kehe esiku

Omahala gokuthikila momagumbo aluhe oga simana, oshoka aantu omo haya thikile tango uuna taye ya megumbo lyoye. Osha pumbiwa ihe wu kale wa tula mo iipundi, osho wo iitaafula yokukuutumba aayenda yoye noyokulila aanegumbo.

Eputuko li li muuyuni mu, omathimbo gamwe ohali ningi aantu ya kale aanyenge, oshoka, kehe shimwe oshi na owala eshina. Noku teta omafo komiti nenge kiimeno mbyoka haya kunu miikunino yawo, otaya longitha omashina.

Miipilangi ohamu hongwa iinima oyindji. Iipilangi ohayi zi momiti omikukukutu hadhi tetwa po kaantu nomashina , etamu ningwa iinima mbyoka tayi vulu okulongithwa momagumbo ngaashi Iipundi noosikopa dhokutula iinima.

Otuli muuyuni wehumo komeho. Aantu paife ohaya tuminwa owala oshimaliwa kongodhi yopeke eteke shitalako nonande kuna ombaanga yasha. Nande ino patulula omaalulo gasha nombaanga yontumba oho tulamo owala oonomola dhontumba ngoye oto tuminwa oonomola ndhi tokatula mokashina kokunana iimaliwa.

Aantu mboka haya longitha ombaanga ndjoka yi li koKatima Mulilo otaya kunkililwa kutya oshitayimbaanga shono otashi pata okuza molyomakaya omasiku 27 September notashi ka patuluka mOmaandaha omasiku 29 September.

Oshimaliwa oshina omutse gomuntu. Iimaliwa oya yoolokathana kiilongo yi ili no yi ili, osho woo oongushu dha wo. Iimaliwa ngaashi omafo oyi na ongushu yi vule mbyoka yiisiliveli.

Osha simana okwiiyoga koonyala ethimbo kehe, konima yokulya, manga inoo lya nenge manga inoo za mokati kaantu, osho wo ngele wa zi mokati kaantu, opo wu ikaleke kokule nombahiteli. Uuna we dhi li, oto vulu okukwatwa kuuwehame.

Oto vulu oku longitha ombanga yoye komalungula, inoya nando momikweyo goombanga, nenge wuye puushina mboka uushona, mpoka aantu haya ka nana iimaliwa, shampa owala wuna omauyelele goye giihwapo.

Ombasikela osho shimwe shomiiyenditho mbyono opo yeyamo muuyuni. Ombasikela oyina omalola gaali osho woo iikwatitho hoka haku kala kwakwatwa komuntu uuna tashingi. Ombasikela oyina edhina limwe hakuti okathanguthangu.

Opuna omathigathano gi ili nogi ili, mono omuntu to vulu okwiisindanena okakalata kongushu yoshimaliwa shi thiike poondola dha Namibia omayovi gaali. Talelapo oshitayi mbaanga shili popepi nangoye opo wu imonene uuyelele wa gwedhwa po, ngoye wu wape wu sindane.

Aantu kayeshi ayehe haya longo momahala gopamapangelo aantu yamwe ohaya longo owala momatala mono hamu landithwa iinima oyindji okuza kiihape niingumutulu niikutu. Kehe gumwe ohakala eno oshitafula she mpono ha yala eta landitha iinima ye.

Uuna osheenditho shoye ta shi pupyala, owa pumbwa oku mbilika, ee to kutha okandini komeya opo wu ka tile motenga. Nongele pamwe halyo epuko ndyono, oto vulu oku kutha okandini komahooli e to tilemo opo osheenditho shoye shi ye komeho.

Oku na omathigathano gokutondoka ga yooloka muuyuni. Aantu yamwe ohaa tondoka noombasikela, ano okathanguthangu. Oto ya nduno ponomola yotango e to pewa oshimaliwa oshindji shi vule onomola ontiyali, osho wo onomola ontitatu.

Aantu yamwe ohaya ningi iipundi niitafula okuza miipilangi . Iipilangi ohayi kala nee ya hongwa miiti . Omiti dhimwe ihadhi vulu okuningithwa iipundi niitafula oshoka ohadhi lika mbala koohwa . Aantu ohaya payinda nokapainda okayelele opo yikale tayi monika nawa .

Iimaliwa oyina edhina limwe haku tiwa iisimpo, iisimpo oya simana noonkondo, iisimpo oya ningwa moombaapila, oombaapila odha ningwa momafo gomiti. Opuna wo iisimpo yimwe nenge nditye iimaliwa ya ningwa miisiliveli nomiingoli.

Uuna omuntu wa pumbwa sha muuyuni wongaashingeyi ngaashi iikutu aantu ihaya kutha we iipa nenge okahema ohayi owala koositola e ta landa oohema dhe noongaku naashihe shoka ta pumbwa shaa owala e na iimaliwa ya gwangana ehumokomeho olyetu etela iinima iiwanawa.

Aantu ihaya yiwe momikweyo omile ya tegelela ya kwathelwe moombaanga uuna ya hala iimaliwa. Opuna uushina uushona wuli pondje konyala komahala ogendji ngoka gena oositola. Aantu ohaya yo owala pokashina mpono eta ya kutha po oshimaliwa shi vulithe okuya meni lyombaanga.

Ondunda yokulala omo ehala mono toka vululukwa po uusiku nenge omutenya uuna ahala okukotha. Mondunda muna ombete ngele owuna oshimaliwa oto vulu okulanda omutse gwombete noka pundi koye kopomagulu gombete to lyata uuna wahala okuzako kombete.

Iihauto mbyoka ya kulupa iha yi ekelwahi nenge yi kale owala yili momagumbo kaayi na shi tayi ningi oto vulu okuke yilandithapo komahala gomalandithilo opo aantu mboka haya landa iihauto ya kulupa nenge ya longa nale yeyi landepo ngoye twiimonenemo oshimaliwa shoye shomondjato.

Kehe gumwe oku hole iimaliwa naango ta ti ke yihole otii ningitha owala oshoka I to vulu oku kala wuli momwenyo kaapuna iimaliwa, oto kala wa pumbwa iimaliwa wulande iikulya, iikunwa, iikutu nokufuta mpa ho zi.

Aantu mboka haya longitha omayalulilo goombanga otaya kunkililwa opo yiikaleke kokule nookalyampombo. Uuna wa mono wa keengelelwa oto vulu okudhengela onomola yontumba kombaanga ndjoka ho longitha, opo ya landule omuntu ngono aku thako iimaliwa yoye ngoye wiipewe.

Opu na oombanga dhimwe hadhi kala dha dhika uutala pomahala mpoka ha pweende aantu oyendji opo dhi gandje omauyelele shi na sha nomakwatho ngoka haya gandjwa moombanga dhawo. Aantu ohaya yi po ihe e taya lombwelwa kutya oto vulu ngiini okutameka omayalulilo nombanga yawo.

Iimaliwa ohayi kwathele aantu mokukalamwenyo kwawo akuhe kutya nee oku landa iikulya nenge oku futa omalukalwa oshowo oku landela uuunona wawo iikutu yoku ya koosikola. Iimaliwa ohayi pewa aantu shampa yazi kiilonga.

Momiti ohamu zi iinima oyindji. Kakele kiikulya mbi hayi ko nenge iiyimati, iiti shampa ya kukuta otayi vulu okuhongwa e tamu ningwa iinima yokulongitha megumbo ngaashi iipundi oshowo iitaafula.

Momagumbo gaantu mboka yahuma komeho oshowo mboka yena iimaliwa omuna iipundi yOmatyofa. Omatyofa oganingwa miipa yiinamwenyo, nenge moo nayilona oshowo momafulafula go tagatulwa uungudhi uushona wiipilangi.

Ombaanga ya Windhoek mo Namibia oyina iitayi oyindji tayi ihili le pomulongo nasha. Iitayi mbino oya andjakana noshilongo ashihe, onkene uuna aantu ya hala oku ka patulula omayalulilo gawo gombaanga oya manguluka okuya poshitayi kehe shili popepi nayo.

Opu na uudhano wetanga lyomokambamba tawu ka kalako momasiku omulongo gaFebuluali, tengeneka kutya ongundu yini tayi ka sindana epapa opo wiisindanene omagano omawanawa okuzilila kombanga yotango yopashigwana.

Ombaanga yotango ohayi kwathele aantu niinima yi ili shinasha niimaliwa, ethimbolimwe aantu ohaya vulu oku sindana iimaliwa uuna yakala haya longitha ombaanga ndjino nenge uukalata

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yina omalwaala ga yooloka oshowo nkene oonola dhaawo yedhi shangako. iilongo yimwe oyina iimaliwa okuza poo Euro ntano ,omulongo, omilongombali sigo okomathele gatano

Opu na aantu yamwe ya shitwa ye na omagano, aantu ya shitwa ye na uunkulungu. Ohaya longitha omagano gawo okuhonga iinima miipilangi. Miinima mono omwa kwatelwa ngaashi iitaafula, iipundi nosho wo uunima wokukwata uumeno. Uumeno ohawu tulwa ko utano nenge wu vulithe po. Okaima hano ohaka egamekwa ihe kooha dhekuma.

Aakulukadhi konyala muuyuni auhe, oye hole oku enda niinima oyindji. Itaa vulu nande okweenda ya papata. Oondjato dhimwe odha ningwa miipa omanga dhimwe odha ningwa moo nailona.

Otu li muuyuni wehumokomeho. Aantu paife ohaya vulu owala okukutha iimaliwa yawo koombaanga taya longitha oongodhi dhawo dhopeke, unene tuu mboka ye na oongodhi oonene. Aantu ohaya vulu okukala wo taya tala kutya koombaanga dhawo oku na ingapi, taya longitha owala ongodhi yopeke.

Momiti ohamu hongwa iinima oyindji yoku longitha momagumbo. Aantu ohaa vulu wo okuhonga mo iinima ngaashi iitaafula yokulila e taa tula ko omagulu taa longitha iitenda nohaya painda ko opo iiti kaayi like kuuhwa.

Aantu ohaya kala yapumbwa iinima oyindji esiku kehe. Onkene oha yayi koositola dhili popepi nayo, opo yekii landele oompumbwe dhawo, moka mwakwatelwa ngaashi, iikulya, iikutu, omiti. Moositola ohamu kala muna omikweyo omile, thimbo limwe omifupi.

Opuna omahala gamwe haga ithanwa ookefe hono hakuyi aantu opo taya tsakanene lwotango noyahala oku tseya thana. Ohaya ka kala ya kuutumba kiipundi pondje puna nokataafula. Thimbo limwe iipundi ohayi kala yili meni kuna uukusinga.

Omahangano giili nogiili ohaga ningi omasindano, nenge nditye omathigathano mono aantu haya vulu oku isindanena iinima ngaashi iimaliwa, omagumbo, noohauto. Omuntu ngele okwa sindana oha kala uuvite nawa, oshoka ota kala noshiima she uule wethimbo olindji.

Iimaliwa oya simana noonkondo konyala kehe pamwe muuyuni kehe shimwe tashi toondoka oko shimaliwa ashike. Iimaliwa ohayi pungulwa moombanga opuna aantu yamwe yena omitse omikukutu onkene ohaya pungula owala kohi dhoombete.

Momahala gomalandithilo omuna iinima oyindji, mo ohamu kala muudha aantu, kehe gumwe ota kongo shika naashiyaka. Ohamu kala muna iilandithomwa ngaashi oongaku, iikutu noondjato, oondjato dhimwe odha longwa miipa, dhimwe odha longwa moonayilona nosho tuu.

Iimaliwa ohayi ningitha aantu konyala kehe shimwe. Omuntu ota vulu okuninga oshinima inee shi hala ihe ngele okwati wa ota pewa oshimaliwa oteshi ningi. Ohayi longithwa okulanda iinima moostola osho wo okufuta aantu uuna ekulongela sha.

Ngele owu li gumwe gomwaambo haya longitha ombaanga yotango yaNamibia, oto vulu okulongitha okakalata koye mostola kehe, e to isindanene ompito yokuya methigathano wu ka sindane omagano gi ili nogi ili. Talela po nombaanga yi li popepi nangoye wu mone uuyelele wa gwedhwa po.

Omukunda hagu ithwana Osona ogo ehala lyuudha omiti. Aantu yamwe oya li ya kuna omiti momukunda moka, e taya pewa oshimaliwa kombaanga yoNedbank ya wape ya lande iihupulo osho woo oombuto ya kune omiti odhindji.

Opuna omahala haga ithanwa omatala. Momatala ohamu landithwa iikulya, oongaku niikutu. Omatala inaga fa omalandithilo nga goositola. Iikutu yomomatala ohayi kala owala ya lekwa komakuma, ngele owu na elago ohayi vulu ngaa okukala ya gonywa ya tulwa muukololo uushona, yo ohayi kala yi na ombiliha yi vule mbi yomomalandithilo gomoositola.

Konyala kehe shimwe tashi inyenge muuyuni wonena otashi matuka owala kiimaliwa. Iimaliwa oyina edhina limwe ndjoka hakuti iisimpo, iisimpo iidhigu okumona yo ohayi kwathele noonkondo.

Uuyuni paife owahuma komeho, aantu oyendji iha ya endewe komalupadhi unene tuu ngele taya ende iinano iile, oha yi owala kombaanga, etaya kwathelwa oshimaliwa shomukuli yawape yakalande oohauto dhawo, oohauto dhimwe oonene, dhimwe ooshona.

Oomeme oye hole iinima iiwanawa shivulithe ootate, oomeme ohaya vulu okuya koositola yaka lande iinima yawo yokwiimumamuma moyipala, mono mwa kwatelwa ngaashi uugadhi wokomulungu nenge uupuyela wokwiigwayega miipala opo yakale taamonika yafa iilumbu.

Kala kokule nookalyamupombo unene tuu mboka yahala oku kutha po iimaliwa yoye. Ngele oho longitha omayalulo gombaanga inda wuka pule uuyelele nkene to vulu oku kaleka oshimaliwa shoye shili megameno, unene tuu oombaanga dhoka dhili moNamibia.

Omuntu kehe ota vulu oku isindanena oshihauto she uuna a longitha ombaanga ndjoka hayi ithanwa ombaanga ya Venduka. Oto vulu wo oku isindanena okakalata kongushu yoshimaliwa yi thike pomayovi omulongo, opo wu ka lande shoka wa hala.

Iimaliwa ohayi kwathele aantu oku landa iinima mbyoka ya hala, nenge ya fute aaniilonga yawo momagumbo. Iimaliwa oya yoolokathana shi kololeela kiilongo yili no yiili, noongushu dhawo osho wo dhiili, iimaliwa yimwe oyina ongushu oyindji yo yimwe oyina ongushu oshona.

Aantu yamwe ohaya longithwa omashina haga ithanwa omambakumbaku okupulula omapya gawo. Omambakumbu omanene gamwe omashona. Oge na omayego nenge omatemo konima go ogo nee haga kokololwa mepya okulongitha mokupulula.

Momiti ohamuningwa iinima oyindji. Omiti shampa dhakekwa po etadhi kukuta ohamu vulu okuningwa iipundi osho wo iitaafula yoku kuutumbila noyo kulila, ohamu vulu woo okuningwa omalupanda osho woo oongandjo.

Ombaanga yaVenduka oyina ethigathano, uuna omuntu a longitha okakalata ke komayalulilo gombaanga yawo shivulithe piikando yihamano ta futu sha shili kondje yoshilongo, ota vulu okwiisindanena ompito yoku ka talelapo Paris shono shili koLondon nenge wu ye ko Dubai. Ya waimina nena.

Meme Marth Negonga oye eli omukalelipo gombaanga moshitayi shoka shili moWindhoek, ota vulu ekupe omauyele nkene tokala wuna iimaliwa yoye opo kuyi hepeke nenge wuyi longithe miinima mbyoka ino pumbwa.

Omuntu oto vulu okulanda osheenditho shoye ngaashi uuhauto mboka uushona nombaanga. Opu na omathimbo gamwe aantu haya pewa iimaliwa ku na iihohela yi li pevi. Talela po ombaanga yi li popepi nangoye, opo wu mone kutya oto vulu okuilandela osheenditho shoye sha longa nale kwiingapi.

Uuna wa tuminwa oshimaliwa kongodhi yoye ndele oho longitha ombaanga ndjoka hayi ithanwa kutuya ombaanga yVenduka oto vulu kushi tumina ko ishewe

Mokapale ketanga ohamukala muna ehala enene, ehalalandjandja lyokula aadhani oshowo aakwati yomatanga. Opuna wo iipundi yokukala aantu mboka yeya okutala etanga osho wo oolamba dha minikila.

Opuna iikwamalusheno yimwe hayi kala yina ondilo, yina oongushu yiimaliwa yili pombanda uunene, naantu ihaya vulu oku landa koonyala nenge nditye koomuma, onkee ohaya vulu okuya koombanga etaya pewa omukuli, opo yalande iinima yatya ngeyi.

Oto vulu okukwathelwa oshimaliwa shomukuli wukalande egumbo lyoye kombaanga kehe, shampa owala wuna omauyelele goye noombaapila dhoye dhayela. Oto vulu okupewa iimaliwa yagwana okulanda egumbo, omwedhi gumwe nenge wukale hopewa kehe komwedhi.

Opuna omathigathano ngono haga ningwa pethimbo lyopaasa. Omuntu oto vulu oku tatula eyi lyontumba eto li pewa, eto adhamo kutya owa isindanena shike. Thimbolimwe, aanelago ohaya vulu oku isindanena iiyenditho ngaashi oohauto.

Aantu ihaya longo we nuudhigu muuyuni wopayife nge tashiya po ompumbwe dha kehe esiku. Ohaya ka talelapo owala omahala gomalandithilo etayi ilandele kehe shoka ya pumbwa okuza nga kiikulya sigo okothewa nayilwe.

Aantu yamwe ohaya kala yahala oku mona iiyemo ya pitilila opo ya gwanithe po oompumbwe dhawo adhihe, onkene ohaya kala yena iilonga mbi haya yi kehe ethimbo oshowo iilonga yopooha, opo yi imonene iimaliwa ya gwedhwa po.

Iilongo mbyoka ya kolonyekwa kiilongo iikwawo, ohayi kala yi na esiku moka hayi tyapula esiku lyemanguluko lyawo, haya longitha iinima ngaashi omapandela goshilongo shawo. Namibia naye wo oku na esiku lyemanguluko, 21 gaMaalitsa.

Opuna aantu yamwe yena oondunge odhindji noya hala oku hupitha iimaliwa yawo kaaya kale we taya landa olusheno kehe esiku, onkene oya landa olusheno lwoketango. Olusheno lwoketango oluwanawa, oshoka ihalu mana po iimaliwa lo ihalu futwa kehe esiku.

Omiti odho dhimwe dhomii nima mbyoka ya simana me shito. Momiti ohamu vulu oku za iipilangi tayi hongwa noma shina kaantu mboka yena uunkulungu, etaya ningi iipundi noko nima ohaya longitha oopayinda, opo ye yi payinde yi kale tayi monika nawa.

Omuntu uuna wu na omayalulilo goye gombaanga yontumba ino pumbwa okukala wa ngwangwana nkene to tseya ngele opu na aantu mboka ya hala okukutha ko oshimaliwa hoye kaa shi li pahalo lyoye. Popya kombinga yombaanga e to pukululwa nena.

Ombanga ndjono hayithanwa ombanga yotango ya Namibia, ohayi kwathele anasikola mboka yeli piiputudhilo yopombanda noshimaliwa shontumba, inda ne wukeyangwayimine momasiku ngatatu sigo gane nga malitsa sho yeli koshiputudhilo she dhina UNAM nenge momasiku ngatano sigo ngahamano sho yeli ko NUST potundi otilongo nambali sigo otine yokomatango.

Momahala gomalandithilo ohamu kala iinima oyindji, opuna omahala gamwe haga landitha owala iikulya omanga omakwawo haga landitha iikutu. Momahala mono hamu landithwa ohamu kala muna omashina, mpono aantu haya dhengelemo iinima mboka haya longomo, e taya pewa iimaliwa kaalandi.

Uuyuni payife kawu liwe nawa uuna tashi ya pomakwatathano gopamalungula giimaliwa, oshoka opu na ookalyamupombo ya hala okukutha ko iimaliwa yaantu, haye ku dhengele taye ku pula oonomola dhontumba. Tseya eyooloko pokati koonomola ndhino osho wo yokomayalulilo goye gombaanga opo wu yande okukengelelwa.

Aantu paife ihaya kala we momikweyo omile uuna ya hala okunana iimaliwa. Ohaya yi owala puushina wuli pondje yomahala gomalandithilo, e taa ka mona iimaliwa mbyoka yali yena okukatala meni lyombaanga, unene tuu ngele iimaliwa kayishi oyindji.

Aantu mba yehole iinima iiwanawa yo oyena iimaliwa oyindji ohaalanda iitafula niipundi opo yakale taakutumbako uuna yahala okupopya kombinga yoshinima shontumba ngele yeli moongundu nenge yalilepo omwiha nuulalelo.

Iimaliwa oyina omwenyo gwomuntu" osho omukulu gwonale atile. Iimaliwa ohayi longithwa miinima oyindji naantu oha yeyi mono nuudhigu. Owuna oku yi longela opo wuyi mone .

Aantu paife ihaya pungula we iiimaliwa koshi yoombete, ohayeyi fala kombaanga una ya patulula omayalulo gawo, nongele ahala oshimaliwa shontumba ohayi owala pokashina kombaanga ndjoka ha longitha, e ta tulamo oonomola dhe noku pewa oshimaliwa. Omathimbo gamwe ohapu kala pena omikweyo unene tu omasiku gopeyi.

Aantu muuyuni wopaife ohaya endewe iinano iile komalupadhi nenge ya ye niinamwenyo. Oyamweyamwe yowala, ihe ayehe mbeya unene tuu mbono yeli moondoolopa, ohaya lefa, e taya gandja oshimaliwa kondungu yoonyala okufalwa mpoka ya pumbwa.

Opuna omahala gamwe omanene geli uunene mondoolopa moka aantu hayayi uuna yahala okulanda sha, momahala mono ohamu kala muna iikutu, oongaku niinima yilwe. Aantu ohayayi ko taya gandja iimaliwa yo taya pewa shoka yahala.

Opuna aantu yamwe mbono aanamutimahenda. Haya gandja omagano unene tuu koomeme mbo opo taya mono uunona lwotango. Momagano muno ohamu kala mwakwatelwa iinima ngaashi omiinambo, omahini uuleke nosho nosho.

Iimaliwa ohayi vulu oku topola aantu. Aantu kwa li ha ya popi e ta ya kala ihaya popi oshoka omuntu gontumba okwa kwathelwa iimaliwa ihe ta kala inee yi shunitha. Owa pumbwa oku shuna ko iimaliwa yaantu uuna we yi pewa, oshoka aantu ohaya longo iimaliwa yawo nuudhigu.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele aanangeshefa mboka yopetameko unene tuu mboka nenge yeli oyo alike moongeshefa ,shampa walongo nuudhiginini otovulu oku nkondopeka ongeshefa yoye oku pitila mombaanga .

Miipilangi ohamu longwa iinima oyindji. Iipilangi oha yizi momiti dha kukuta, aantu ohaya longitha iisaaga nomashina galwe oku ninga iinima ngaashi iipundi niitaafula, eta ye yi painda omalwaala ngoka yehole.

Aantu naayi longe okutakamitha ookalyamupombo uuna tashiya komaalulilo gawo gombaanga oshowo iimaliwa mbyo yili koombaanga dhawo, nayi ikaleke kokule okudhengelwa koongodhi dhaantu tayeya pula oonomola dhotumba dhono yeya tumina oshoka otaavulu kukanitha iimaliwa yawo.

Aantu payife ohaya longitha oongodhi dhondilo , oongodhi mono omwa kwatelwa nee ndjo ya thaanekwa eyapela lya liwa oshitampu konima, oongodhi dhino ohadhi ya nee kuza pontihamana kuuka kontilongo nontiheyali. Ilandela ongodhi yoye yina eyapela lya liwa ombinga yonomola ontimulongo nontihamano

Opena aantu yamwe kaayeshi oku yalula no nando okuna iimaliwa meke lye keshi kutya omuna ingapi unene tuu mba ya za poshishiindalongo, onkene ohaya kwathelwa kuushina shaa atala iimaliwa mbi yili peke lye ye ota tula kokashina agwedhe kumwe opo ta mono kutya okuna iimaliwa ingapi.

Omusaane kehe okwa pumbwa okukala tape omukukadhi gwe iimaliwa uuna a kwata. Iimaliwa mbino tayi pewa omukulukadhi ota ka longitha okulanda oompumbwe adhihe dhomegumbo. Aasamane oya pumbwa okuhulitha po okukala yena onyanya nenge taya ngungunine iimaliwa yawo.

Tatekulu, iimaliwa ohayi monika nawa ngele iipe, unene tuu ngele opo ya thiki momake goye ngaashi omathele nomathele gatano. Iho kala wa hala nokuyi landa po, ngaashi ngame ohandi iyadha owala nda tula oshimaliwa shandje kohi yongodhi. Kehe gumwe ta kala ihe e shi tala omeho omanene a hala owala andola oshe.

Momatala gashakati oha mu landithwa iihape niingumutulu yomaludhi konyala a gehe. uuna wa hala omambanana, omayapela nomalemune ke ga lande owala mo matala gashakati oshoka oha ga kala gena ombiliha ge vulithe ngoka ha ga landwa moositola.

Moositola kehe dhiikulya oha mu kala iikulya yomaludhi gi ili no gi ili. Iikulya mbino oha yi kala ya pakelwa moolaka shiikololela kwaambyoka yiifa nenge yi thiike pamwe noondando dhawo dha tulwa kohi yadho, kuumbapila uushona.

Aantu ihaya humbata we iinima peke. Uuna wu na iinima oyindji oto vulu okulanda ondjato yoye. Oondjato ohadhi ya momalwaala ga yooloka, oshowo momaunene gi ili nogi ili. Oondjato dhimwe odhi na ondilo, oondjato dhimwe odhi na ombiliha. Opu na oositola mono hamu landwa oondjato.

Iimaliwa oha yi longithwa iinima oyindji. Ohayi longithwa oku landa iikulya, oha yi longithwa oku futa oolefa, ohayi longithwa owala konyala kehe shimwe mokukalamwenyo kwesiku kehe. Osha simana oku kwata nawa iimaliwa, oshoka ngele kuyi na oto mono iihuna.

Aantu ngaashingeyi ihaya longo we nuudhigu uuna wuna omupambele goye gumwe ahula ko ndele oto pumbwa oshimaliwa opo wu mufumbike oto vulu okuya pombaanga yili popepi nangoye eto pewa oshimaliwa wu vule oku kaninga oosa nefumbiko lyomuntu goye.

Muuyuni wehumo komeho, aantu ohaya vulu oku ninga omayalulo gawo gombanga nenge ya tale kutya kombanga okuna iingapi to longitha wala ongodhi yoye yo peke , itashi pumbiwa wuka thikame momikweyo omileleka wuye pombanga. Oto vulu wo oku longith ongodhi yoye yopeke wu tumine omuntu oshimaliwa kongodhi ye ,ete keshi nanako

Nesimaneko enene otatu ku hiya kuudhano wetanga lyokoompadhi, mbono tawu kakala ko momasiku 27_29 Juni 2025 nuudhano mbuno otawu kakala kOkayiti.

Opu na omahala gamwe haga ithanwa ookefe dhokulila. Omahala ngano ohaga kala ga yela sheke, ito adha mo nando oyo ombakiteli. Ohamu kala wo mu na iipundi niitaafula, mpono tapu thikile aantu uuna ya hala okupopya kombinga yoshinima shontumba meimweneneno nenge ya hala okulya iikulya ya telekwa ya dhogekeka.

Omupulakeni goradio omuholike , ila kale pamwe natse tuhungileni koshiluku shetu shuunamapya, shono tadhi kakala shakwatelwa komeho komupopi asimana omusimanekwa Tate Erastus Ngaruka.

Aantu paife oya konga ondunge dhiladhilo kaya kale owala yi inekela miimaliwa mbyoka haya mono miilonga mbyoka yi ilongela ihe ohaya kongo iilonga yimwe yo pooha opo yakale taya mono iimaliwa paali.

Opuna aantu yamwe, ye na omagano. Taa vulu okuninga sha, okulongitha iipilangi. Oha ya landa iipilangi koositola hoka haku landwa iipilangi ee ta ningi iinima ngaashi oosikopa, uutafula, iipundi. Iinima mbyoka oha ya keyi tula nee momagumbo gawo, ee taa yilongitha shi vule oku longitha iinima mbiya yii palasitika ha yi teka.

Sho ndamana ondondo ontimulongo, onda mono iilonga moka sitola kiiyimati. Ondali handi landitha omayapela, omalemune nomanuwa, kashali oshipu petameko ihe lwa nima oshaka ninga okati komokutsi. Tate oye akongelenjeko kiilonga hoka.

Aantu ohaya lile moseti poshitafula sha kundukidhwa kiipundi kehe oshipundi oshina nga kutya shika oshokanona, shino oshomusamane, shika oshomukulukadhi, shino oshomuniilonga nenge kehe nga omuntu ngoka elimo megumbo mo. Omagumbo gamwe kagena ooseti ashike gamwe ogena ooseti ngoka geli pomuthika gondolopa.

Kaleka ombaanga yoye megameno. Ino gandja omauyelele goye komontu, oshoka otaa vulu okukutha ko iimaliwa yoye e to kala wu li pomutenya ongoye awike to lili molwashoka ongoye wa gandja omauyelele goye. Ino popya nomuntu kumu sho, ngoye ino tuma oonomola komuntu kumu shi.

Momagumbo ohamu kala mu na iinima oyindji. Omu na oombete, iipundi niitaafula. Iipundi niitaafula ohayi longithwa okulila nenge okuningila owandaha. Iipundi niitaafula ohayi longithwa wo okukuutumba uuna omuntu a hala okulesha.

Iiyenditho yimwe oyondilo, twaadha ngaashi iiyenditho yoopolo, niiyenditho yomashete ohayi landwa owala kaantu mboka ye na oshimaliwa nenge ndi tye mboka yi iyadha ngaashi omukulugonale eshi popile.

Kehe oshilongo oshi na omukuluntu gwasho ngono hi ithanwa omupelesidente. Omupelesidente goshilongo shaNamibia oye omusimanekwa Netumbo Nandi Ndaitwah ngono a yi koshipundi sho kwa zi omusimanekwa Nangolo Mbumba.

Aantu ngashingeyi ihaya ende we iinano iile koompadhi ngaashi sha li muuyuni wonale ohaya hingi owala iiyenditho yawo. Mboka kaye na iiyenditho yopaumwene ohaya vulu okulonda uulefa yo taya futu kondungu yoonyala.

Oshasimana oku yoga iikaha yoye nomeya taga tondoka ga yela, opo wi kelele kombakiteli waa kwatwe komikithi uuna to ka lya nonyala dhoye dha kaka. Omeya ngano otaga vulu okuza kokapomba nenge mendini.

Longitha okakalata koye kombaanga mositola kehe eto isindanene ompito yoku isindanena ohauto ombwaanawa ontiligane nenge ndjoka yina olwaala lufe oluyelele. Ongele nee walongitha okakalata koye kombaanga ya Venduka.

Pomukunda gwetu opu na omumati gumwe ha ningi iipundi yokukuutumba mbyoka yopashinanena. Ohayi ya yi li momalwaala gi ili nogi ili ngaashi omaluudhe nomatookele. Iipundi mbika otayi opalele miinyanga yokukuutumba, nenge yokuthikila momagumbo. Oto vulu wo okuyakulila ko aayenda yoye.

Uuyuni paife owa huma komeho. Aantu ihaya yogo we koonyala. Oyendji ohaya longitha omashina ngono ga longwa kAandowishi. Ilandela eshina lyoye nena, ngele ku na iimaliwa ya gwana, oto vulu okutalela po oshitayimbaanga shombaanga yotango yopashigwana, e to gwedhelwa po iimaliwa wu wape wu gwanithe eshina lyoye.

Iiyenditho yekoto iiwanawa noonkondo oshoka otayi ku kwathele okulonga iilonga yoye megumbo, osho woo okututa aanegumbo pamwe nangoye okuza pehala limwe okuuka kekwawo. Mba yalonda komeho, mba yalonda pokati, mba yeli konima nosho wo oondongelwa dhe.

Konyala egumbo kehe lili mondoolopa oli na ehala mono hamu lilwa oshuumbululwa, uulalelo osho wo omwiha. Momahala muno ohamu kala nee mwa tulwa iipundi niitaafula, nuusikopa uushona woku pungula iinima.

Moshilongo shaIndia omu na iimaliwa yi ili noyi ili ngaashika owala tuyi na moNamibia. Muna iimaliwa ngaashi omathele gatano, eyovi Lili mumwe. Oshimaliwa shimwe shefo ndele omathele geli gatano nenge eyovi.

Muuyuni omuna omahala gomalandithilo. Omalandithilo gamwe omanene gamwe omashona, muna oositola osho wo uusitola uushona. Momahala mono ohamu landithwa nee iikulya, iikunwa niikwathitho yomomagumbo.

Okwiiyoga koonya okwasimana. Iyoga koonya manga inolya, iyoga koonyala konima yokulya opo wu keelele ombakiteli dhitandele okuya mokana dho dhikiiyadhe mepunda lyoye. Kwashilipaleka kutya oto iyogele moyima mwayela.

Uuyuni owa huma komesho aantu ohaa longitha omakwatho go paungomba gili nogi ili to vulu oku pay tulula ongodhi to longitha oshipala shoye opo wu patulule Ongodhi yoye nenge o computer yoye ndjo yopa oshitaafula uuna omuntu a tulamo oshipala ndele kayishi she ongodhi itayi patuluka.

Esiku limwe meme okwa falandje koositola tuka konge ohema yandje yokuya kongeleka, ondali nduuvite nawa no ndakumwa shili oshoka ositola okwali yuudha, mo omuna iilandithomwa yili no yili ngashi omambo, oopena, oongaku nuuleke. Esiku dyoka itandi li dhimbwa we nando monkalamwenyo yandje.

Aantu yamwe ohaya kala taya kutha ombinga momathigathano gi ili nogi ili. Omathigathano otaga vulu okukala goombaanga nenge omathigathano goositola. Momathigathano goombaanga ohamu sindanwa iimaliwa, uukopi, uuhema noyindji. Nuuna wa sindana oto vulu ihe oku ka tala iinima yoye pombaanga yi li popepi nangoye.

Iisimpo oyo ngaa iimaliwa , iimaliwa ohayi ya miimaliwa yomafo oshowo iimaliwa iikukutu , miimaliwa yomafo omwakwa telwa olaanda omulongo, ethele, omathele gaali, oshowo oo landa omilongombali miimaliwa ya Namibia, omanga mwaa mbyono iikukutu omuna olanda yimwe, iithilinga itano noolanda ntano.

Tu wayina komayulikolo giipayipindi gaVenduka opamwe nombanga yoNEDBANk. Ila wiitseyele oshindji shina sha niikwamalungula una tashiya komambango goshimaliwa shoye momasiku omilongombali nagaali (22) sigo omomasiku omilongondatu (30) gaSepetemba omayovi gaali nomilongombali nandatu (2023).

Uuna aantu taya ka talela po mEtosha ohaya yi noombesa nenge noohauto dhono dhomakoto. Oohauto ohadhi kala dha landulathana. Moondjila mono ohaya mono mo iinamwenyo yomaludhi nomaludhi, mono mwa kwatelwa oondjamba, oonduli oshowo oomenye.

Uuna nda zi kosikola nda loloka ohandi thikile mondunda yokuthikila. Mondunda mono omu na iipundi oshowo iikuusinga iiwaanawa. Kehe koshipundi oku na uukuusinga wu li uyali wu na omalwaala omaluudhe, omatokele nomandjimbi. Opu na okataafula mpono tatu uupundi wetu nuutafula mbono wokulila uunona mboka uushona.

Opu na aantu yamwe ya shitwa ye na uunkulungu. Haa vulu okuhonga iinima moshiti. Aantu mbano ohaa vulu okuhonga iipundi, ohaa vulu wo okuhonga iitaafula, tayi monika nawa tayi vulu nokuli nokulongithwa. Nolundji ohaa vulu wo okulanditha iinima mbino kaantu mba taazi pondje yoshilongo nenge ye yi tule momagumbo gawo.

Ethimbo ndino ngaashingeyi oku na uutalala, onkene aantu mba haayi koAngola taye ya okulanditha iinima moNamibia ohaya landa nee iikutu yokulala oshowo yokuya pondje yi na omayako omale noombulukweya dhadho. Iikutu mbino ohayi kala nee ta yi ya momalwaala gi ili nogi ili.

Aantu mbono ka yena iiyenditho yawo yopaumwene, ohaa vulu okufaalelwa kuulefa, yo taya futu oshimaliwa shontumba. MoNamibia namo omuna wo uulefa woludhi nduka hawu futwa oondola omulongo nantano, ngele owuli meni lyondoolopa.

Aantu ohaya ningi omayulukilo giipindi opo aanangeshefa yaye yaka gandje omauyelele shinasha noongeshefa dhawo, ohayayi ihe nuutala taye kewu dhika po mboka wathanekwa iilimbo yoongeshefa dhawo nangu to ende hwiya owuwete kutya mpeya opwathikama ongeshefa ya lye.

Momukunda gwetu omuna omusamane gumwe omuhungi gwiipilangi. Omusamane nguno oha ningi iinima ngaashi iipundi, niitaafula okuna uunkulungu, noha landitha iinima ye komatala. Oha mono mo iimaliwa yo oyo ha longitha oku kwathela aanegumbo ye.

Ohokala wasa ohoni okuholoka mokati kaantu omolwa oshipala shoye shoka shu udha ombulwa nenge owu wete wafa ino inoshitwa nawa. Talela po omahala ngoka gena uumumamumitho womeme moNamibia alihe konono opo wilandele uugadhi woye wokomulungu nosho woo uunima woye wokwigwayeka kombafu wukale wo opala tomonika nawa wafa aakiintu oyakweni.

Aantu payife ihaya yalulawe iimaliwa koonyala, ohopewa ala okashina ngweye oto tulamo iimaliwa yoye mbyoka yomafo yo otayii yalula yo otayi shanga kokakende kelipo kutya oyili ingapi, kapunawe emanepo lyethimbo yo noho ihayi fundju.

Muuyuni omu na omahala gomalandithilo ngono haga ithanwa oositola. Koositola ohaku landwa nee iinima ngaashi oongaku, uundjato, omambo noopena niinima yilwe. Oositola odhi na ooyene yadho po opu na ngaa aalandi.

Ombaanga ndika yo Nadbank ota yi hiya aantu ayehe, komathigathano gokutondoka, ta ga ka yondokiwa okuza pookilometa ntano sigo opoo kilometa omulongo. Oshimaliwa shokwiishangitha, ethele nomilongo ntano. Ota ku tiwa ne kutya aantu yamwe ota ua ka ninga aanelago oku pewa uuhema.

Iimaliwa yopaife ihayi kalapowe oto vulu oku yalula omayovi omulongo meke lyoye ihe ongula sho takushi kunapowe sha oompumbwe wedhi manapo nale oshowo omawuwanawa galwe ngono wali wa hala oku ninga noshimaliwa sho onkene ilonga oku kwata nawa iimaliwa.

Konyala kehe shimwe ohashi tondoka owala omolwa oshimaliwa muuyuni wopaife. Oshimaliwa ohashi vulu okulongithwa okufuta osikola dhoye nenge okufuta ehala mpoka hozi nenge woo okulanda iikulya nomeya megumbo.

Iimaliwa ngele owuyi na oyindji oto vulu okuyi ninga uupandi etoyi mangle kumwe nuukenya. Ohashi kala oshipu okuyalula ngele wahala okulanda oshinima shontumba, nenge waha oku pa omuntu oshimaliwa.

Omahala goma landithilo ohaga kala ga pakelwa nawa, muna omaalaka dhiinima yi ili noyi ili. Iilongithomwa yomegumbo oyina olaka yayo, oothewa nomagadhi odhina oolaka dhadho, iipundi niitaafula nayo osho wo.

Mondunda yandje omu na ombete, okapundi noshowo okataafula kokulila nenge uuna tandi lesha. Ondunda yandje oyi li pekuma lya taalela pefuta. Ohandi yi futu kehe komwedhi. Oyi na iimaliwa oyindji, ihe ondi yi hole, oshoka ohayi monika nawa noonkondo naantu oyendji ohaya kala owala ya hala okuuhala mondunda yandje.

Nkene nda valwa ndi ye kositola uusiku. Opu na ngaa iikando yimwe aantu haya yi koositola yakalande iikutu , hashi ningwa owala lumwe momvula muKotomba. Onda hala esiku limwe oku enda ko opo ndi tale kutya ohashi kala shi li ngiini.

Aantu yamwe oyena omalago taya vulu owala okupewa oshimaliwa ina ye shi longela sha omagano, nenge nditye ita ye shi galula we. Haya shangelwa owala ombapila hayi ithanwa o'Cheque' e taye ke shi longitha momukalo moka.ye wete ta gu opalele, ngaashi naana she ya uthilwa.

Opuna omamate nenge nditye omalapi goku yala pevi gena omalwaala gi ili nogi ili. Ohaga landithwa nee moositola, uuna wahala oku landa elapi lyomegumbo lyoye oto vulu okuya eto kiilandela elapi lyoye kositola kehe yiiyata tayi adhika po pepi nangoye nenge ndjono hayi landitha iinima yomegumbo.

Owu na oongombe nenge iikombo tayi si po komikithi nenge kondjala? Ino kala wa lindimana, ngoye ino tula omutse kepepe. Yambuka wu ye kombaanga yotango yaNamibia opo wu ka kwathelwe omukuli goshimaliwa, wu wape wu hupithe iimuna yoye paku yi landela omiti. Kala omunafalama dhingi, e to ka ikwathela oshowo wu kwathele iimuna yoye.

Monena aanasikola nayo oyena omayalulilo gawo gombaanga ngoka ya nuninwa, mpoka pena iishoshela yili pevi nomauwanawa galwe, talelapo oshitayi mbaanga kehe shili popepi nangwe opo wiimonene uuyelele wa gwedhwa po nenge wuka gandje omapulapulo goye.

Oombaanga dhimwe ohadhipe aantu ompito yoku isindanena omagano gayooloka nogayooloka, mono mwakwatelwa omagano ngaashi, iiyenditho yomaludhi nomalwaala gi ili nogi ili uuna tolongitha omapungulilo gawo.

Moomvula dhonale oomboloto odhali dhi na owala oolanda ntano, ihe mo ku endela pamwe nethimbo ota dhi uhala tadhi gwedhwa nokugwedhwa, ngaashi naana o ekonomi ya uka pombanda nomonena oomboloto odha ninga omulongo nandatu sigo omulongo na ntano.

Opena omahala gamwe haga ithanwa omandiku goku longela iinima. Omandiki mono omuna nee iipundi niitafula yomuntu kehe ngono ta vulu oku nduluka posha. Ohamu ndulukwa nee iinima ngaashi iiyata.

Opuna aantu yamwe haya yi koositola yena iimaliwa moondjato nenge peke uuna ya hala oku landasha. Omanga yamwe mboka ya huma komeho oha ya yi nuukalata wayo womayalulilo goombaanga. Eta ye kewu longitha moositola shivulithe oku enda niimaliwa oyindji peke.

Inda pombaanga yoye opo wu ka mone oshimaliwa shono tashi vulu shi ku kwathele wu ka lande olusheno lwoye lwoketango. Oto ka pewa omasola ngoka ogo to kala to longitha. Ito kala we ho futu olusheno kehe siku oshoka olusheno oho lu pewa pewa oshali talu zi pombanda.

Uuyuni owa huma komeho aantu ihaya kalawe wa pumba iinima ohaya yi owala koostola eta ya landa shoka ya pumbwa kuza ngaa koothewa nomagadhi, oonyama oshowo omambo noopena koostola ohaku kala ku udha.

Opuna aantu yamwe yehole uufuuli noku kaleka omagumbo gawo goopala, onkene ohayii landele omamate gawo etaye ga tula moondunda dhawo dhoku lala nenge moondunda dhawo dhoku thikila. Omamate ngano ogena omalwaala ga yooloka noompatolona dha yooloka.

Iimaliwa oyili oyo oshinima shasimana muuyuni wanakanena. Kapuna naana konyala oshinima tovulu okuninga, inaamu kwatelwa oshimaliwa. Okutya nee okulanda, okulanditha, nayilwe. Oyina wo oongushu dhayooloka.

Ethimbo limwe aantu ihaya kala yena iimaliwa ya gwana oku landa shoka yahala uuna yeshi mono moositola, onkene oombaanga dhimwe ohadhi gandja omukuli goku landa iikwa niipangitho yayooloka ngaashi oongodhi nuumbako.

Oshitayimbaanga shetu shopOkatimamulilo osha tungululwa na opweya omayooloko gamwe omape. Nomahala gamwe o ga tamununwamo otashi monika shi ili ihe natango otatu gandja ngaa omayakulo omawanawa dhingi ngaashi twali hatu gandja nale. Talela po oshitayimbaanga shetu nena mOkatimamulilo opo wu italele ko mwene.

Oshimaliwa oshasimana no kuli oshina po edhina limwe haku ti iisimpo. Uuyuni wo payife owahuma komeho kehe shimwe otashi tondondoka owala koshimaliwa kutya nee iikulya , omagadhi nenge nga omulalo go yene yene ngele kuna iimaliwa otomo iihuna.

Elongo lyuunona woye olo nali kale oshitsa sho pokati monkalamwenyo yoye, inda pombaanga yi li popepi nangoye opo uka patulule omayalulo gombaanga wu kale ho tula ko oshimaliwa, opo uunona wo ye sho tawu ka tameka osikola owu na nale oshimaliwa shoku landa iikutu ya wo yo kosikola.

Aantu payife ihaya longo we nuudhigu woku pungula iimaliwa momagumbo nenge kohi yetalashe oshoka shampa kwazi omulilo oto thigala pomutenya . Aantu oha ya kutha iimaliwa yawo eta yeyi fala koombaanga, haya hogolola ndhoka dhina iishoshela yili pevi

Konyala muuyuni awuhe omuna omalandithilo, gamwe ogeli moongulu, gamwe ogeli owala pongalangala aantu ya dhika po uutala, wo taya tsilike iinima yawo mbyoka taya landitha koongudhi moka mwa kwatelwa oongaku, oondjato, omapaya nayilwe.

Oondando dhomaholi odha londa numvo, ihe natango onkene nga aantu taya hingi iihouto, oku za pano napeya, yamwe ohatu lilwa mo omaholi kuyakwawo yamwe ohays tula mo omaholi kuyoyene.

Oshimaliwa oshina omutse gomuntu, aantu oyendji oyehole iimaliwa, oshoka ohayi ya kutha kohi. Ohaye yi longitha okufuta aaniilonga yawo oshowo oku landa oompumbwe dhawo okuza ngaa kiikulya, okuya komagadhi nokufuta omahala gawo moka haya zi.

Iikutu ohayi vulu okupungulwa moondjato mookofa nenge moosikopa ,oosikopa dhino ohadhi kala dha ningwa miipilangi meni tamu tulwa uukwatitho wuutenda meni tamu tulwa uulekitho.

Oshimaliwa oshina omwenyo gomuntu omukulu go nale osho atile nga. Iimaliwa oyo tayi tondokitha kehe shimwe muuyuni wanakanena kutua nga olefa, iikulya nenge olukalwa lwo lwene shampa kuna oshimaliwa uunene tuu mbyoka yomafo oto mono iihuna.

Esiku nesiku aantu ohaakala taashingitha iinima yiili noyiili ngaashi: iikulya yopashiwambo moka mwakwatelwa omakaka, oonyandi, iilya, oofukwa nosho tuu.

Miikunino ohamuzi iiyimati niikwamboga. Iikwamboga omwa kwatelwa uuna wamundesha, omatama nayilwe . Iikulya mbino ohayi vulu okupa omuntu oonkondo oshowo uukolele opo akale ena aakwayita yolutu yena oonkondo taya vulu oku kondjitha omikithi.

Muuyuni awuhe omuna aantu haya hingi ombasikela. Ethimbo limwe ohaya ningi omathigathano dhimbo limwe ohaya ningi omaidheulo, opo yakale yena oonkondo nomalutu gawo taga vulu oku kondjitha omikithi, oshoka ohaya ningi omadhewo.

Omukulugonale okwatilee, oshimaliwa oshina omwenyo gomuntu, ye okwatile ishewe okugandja okutsilika. Opuna aantu yamwe haya gandja iimaliwa kuyakwa wo opo ye kiiwathele moompumbwe dhayo dhesiku kehe, po opuna mboka yena omitima omikukutu haya kala owala yangungunina iimaliwa yawo kuyoyene.

Ombaanga yetu oyina iitayi mbaanga yili omulongo nayimwe yi ihanena moshilongo ashihe, ya topolwa moondoolopa dhi ili nodhi ili. Okutya nduno omEenhana, omOutjo, omOshikango nomOndangwa. Talelapo ombaanga yetu nena opo wu imonene omakwatho ge nasha neyalulo lyiimaliwa osho wo epungulo lyayo.

Pethimbo lyoCorona kakwali hatu pitikwa tuye kongeleka onkene okwali owala hatu ka gongala kegumbo lyomusita gwetu hatu kuutumba kiipundi yili pondje mbono hayi kashashaminwa nomeya konima yethimbo uuna aantu yazipo. Ohaku yi owala aantu aashona kehe esiku ihaku yiwa ongundu onene.

Oho dhanene iimaliwa nenge ondjambi yoye yokomwedhi ohayi ya owala esiku ndyoka, ndele ngula opwa pwa nale? Owa lulilwa nowa hala okushendja? Talela po oshitayimbaanga shetu shomOngwediva, e to popi naKarl Kapewasha e ku pe omauyelele nkene to vulu okukaleka po oshimaliwa shoye noku etha po omikalo ndhoka omiwinayi dhokuhepeka iimaliwa.

Mahat Mangandi oye gumwe gwoo maantu yamwe mboka ya longa iilonga yasimana moshilongo sha India. Shoo sho sheetitha no kuli akale athanekwa kiimaliwa yimwe. Ethano lye olyiliko nee azala omakende, nokapala ke takiimemeha oshoka omunyanyukwi.

Otatu mu halele efudho lya gamenwa noli na enyanyu okuziilila kombaanga yoNedbank ndjoka yi na oshihako oshizizi. Nongele owa hala wu ka taleko oshimaliwa shontumba wu ka lande nando omakoloni nenge omalwishi gOkili, matukila kombaanga ndjino, oshoka oye na iihohela yi li pevi noonkondo.

Muuyuni omuna aantu oyendji ya ninga omambo, omambo ngono otaga pe uuyelele nkene yena ku kala moonkalamweno dhayo nankene wuna okushi enda okuninga omunashimaliwa, osha simana unene oku lesha uumbo mbuno oshoka otawu kupe omayele noondunge dhoku hopapaleka onkalamweno yoye.

Pethimbo lyuutalala, aantu yamwe ohaa tila okwiiyoga omeya omatalala, ihe mbono ye na omalusheno, ohaa kutha owala omakopi gawo go kolusheno, e taa fulukitha omeya, opo ya wape okwiiyoga nenge ya ninge ookoothiwa dhawo. Oshaanawa ngiini oku kala wu na ekopi lyokolusheno, oshoka ito mono iihuna.

Opuna omahala gamwe gena iipundi hayi monika nawa gena omalwaala gi ili noku ili yo ohayi kala yi uvite nawa shampa wa kuutumba ko oshoka ohayi kala iipu nawa ya tulwa nuutalashe kiipundi huno ohaku kala nee kuna nuukusinga to vulu oku lala ko nenge wu kuutumbe eto popi shoka wa hala oku popya omuntu nenge mutale olaandiyo yeni you zizizmba.

Moondolopa dhimwe omuna omahala gamwe hagithanwa oombeka, omunawo omahala gamwe gokulanditha ookothiwa noshowo ootee, momamahala muka oha mulandithwa uumboloto nokothiwa dhatulwa omashini noshowo osuuka, uuna toyi kiilongo oho vulu okupitulapo okakopi koye.

Uuyuni paife owahuma komeho. Aantu ihaya longo we nuudhigu uunene ngaa ngele tashiya pomambaango nomapungulo giimaliwa osho wo okulanda nokulanditha. Opuna uushina wuthike poongodhi dhopeke hotula mo ashike okakalata koye ngoye owakwathelwa naashi wahala.

Okila yoku pungula iikulya niikunwa megumbo ndjono kwali yina oondola omayovi omulongo nalimwe nomathele omilongo nomugoyi, paife oto vulu okuyi pewa koshimaliwa oshishona lela shono shi thike pomayovi omulongo nomathele omulongo omugoyi nomugoyi. Oyina oolitela omathele gatano nahetatu.

Moshilongo shimwe omwa kala oositola dha tungwa momatungo omanene. Omatungo ngano ale, go oga londathana. Etungo tali vulu oku kala lya londathana momatungo geli gane nenge gatano oku uka pombanda. Aantu ohaya yi po nee momapya nenge yaye po niimbamba.

Uuna omuntu a mana oosikola dhe dhopetameko, ohayi koosikola ndhi dhopokati, okuza pondondo ontihetatu sigo ontimulongo nambali nokuza mponobohayi kiiputudhilo iinene, shampa a mana oshiputudhilo ohaya pewa oonzapo, yo taya zala omaguwo, ohaya kala taya monika ya nyanyukwa shili.

Uuyuni wopaife owa huma komeho aantu ihaya kala we ya pumbwa sha ndele kaye shina megumbo. Matukila kehala lyomalandithilo geli popepi nangoye opo wuki kongele oompumbwe dhoye adhihe dho megumbo ,dhokosikola nenge dhomo mbelewa. Momahala gatya ngeyi ohaga kala aalandithi noto kakalako onga omulandi.

Monamibia omuna iiputudhilo yopombanda yomaludhi nomaludhi. Yimwe ohayi ilongelwa omvula mbali , yimwe omvula ne nokonima shama omuntu apiti ohaka ohaka zala eguwo ,eta pewa onzapo. Aantu oha ya kala ya nyanyukwa

Uuna aantu yafutwa iimaliwa yawo kiilonga yawo noho haya yi ongula kehe ohaya kala ya nyanyukwa gwotina gwotina gwethele gwethele. Ohaya kala taya landa iinima yawo ngaashi uunikinikanisa nokonima yomasiku omashona iimaliwa yapupo onga omuntu ngoka inafutwa.